Khaleeh jigain football kat, biy doar ball.

Buntu tasee kaay khibaar bii, di standard, mo feuseul si kheuteum bu nyak neh, Kandeh, dandalal nen ko neh, mu moytoo jaimah andi fitna si raiwam Gambie, paski raiwam khamunge fitnah.

Mandarga bi ferden mbotai bu yorr afereh carangeh si aduna bi yeep.

Buntu tasee kaay khibaar bii di Standard, mo feuseul si kheudeum bu njak neh, police yi nyinge leeni tumaal neh, dafa am maitital yaram bunyo def, nyunye japuh, danyu ko jaimeuh neubu.

Ab sinyeeh nangotoo, si diganteuh football kat, ak mbotaay bum wara football lat.

Fuloor

Bunti tasèkai xibar bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak neh, Darbó mugeh yédèh Barró paski waxut dara ci saga yin Koy saga.

Buntu tasee kaay khibaar bii, nyunaan Republic, mo feuseul si kheudeum gu nyak neh, Yaya Jammeh su nyeuwaatee si raiwam Gambia, mooy yoon bukoo jeumeuleh si kaso gih.

Jeukeur ak jabar, sol yireuh yu werta, jigain ji tiyaih kalpeh.

Jeun, ak nyebeh junge toguh, ak sen soos.

Aye doomi basaab bu khonkhu.

Satala, bu am lu doam tahal, werta, ak neteh.

Tereh bu fosal si hetam bu ngeh ka neh Gambia si bendi yu weex ak bena goor bu sol mbuba bu bulo ak mbahana bu xonxa teyeh kora.

Diwi bopu bu zaitul, nek si butail bu werta, am lu khonkhu, ak lu weekh.

Bopeub maibeul, bunge paintur paintur bu weekh, benh beut bi di khool, benen beut bi geumu.

Table eskelee tegee kaay daalh, wenge gu nyul, khankhe yu weekh.

Gór ngi soti gerteh gu nekka ci leket ci masini walekai gerteh.

Mashion bi tabakh, ameh sih di dagh benh bull.

Aye buttle yu def ordasawel am werta am lu neete am yu bluelo am lu hauhe ak lu weehe am yu orange am lu bluelo ak lu hauha am aye nopu yu hauha.

Peeri long long, bu ham aye perr, yu muff, yu doam tahal ak yu nete.

Dalli jarax yu gigeen yu ñuul , yun rabu ay péér ci kaw gi, péér yu bula, yu werta ak yu orans .

Kumpo ak ay nit ñiy xoolan.

Aye pot yu def diwi kawar, pot bu weekh, am ndeupu lu rouse ak deseen, ak benen pot bu dooreh, am ndeupu lu nyul am deseeni.

Ab mandarga, bi firndail, mbotaay bii nyunaan, Gambia Environmental Alliance, danyi yeungeutu si afeeri jawaji, ak sunyi deuku waay yi, ak garabbi, nunye leeni aaree, deseeh bi am garap, bu aye lokho tiyaih, ak daraapooh Gambie bi si suff.

Daraapooh, bu am lu werta si kaw, nyaari line nyu neteh, nyu sew, nyu seukheuh, nyuul bu am nyaari bidiw weekh si digh bi, ak khonkhu si suuf.

Ay taka deri Gambie soldar nyu sol sen yereh yu wertah sol mbahana yu werta ak bu xonxa tiyeh ay tereh ak keyt di waat nyi agg sen mbahana.